Kombinga yuushitwe moNamibia omuna iinamweyo ya yolokathana mbyono yapungulwa nenge ya tulwa momahala ga gamenwa opo yi tali ke kaantu mba taye yapo yo yigamenwe, shikale egameno kaantu kaya ipume mumwe niinamwenyo.

MoNamibia omuna uushitwe wayoolokathana. Omuna ngaashi uushitwe wa gamenwa wiinamwenyo mbyoka kaayi shi yomomagumbo oya ningilwa ombinga yawo mpoka ya kala po ya gamenwa naantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo ye ye yatale iinamwenyo mbyo.

Moshilongo omuna omavi gayoolokathana, ngono haga longithwa iilongomwa yayoolokathana okuza komahala gayooloka. Omavi nga omatilgane omo hamu kunwa iihakautu.

Aawambo ohaya longitha omiti nomano okweetapo iilongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi mbyono yokukuutumba. Omiti ohadhi longithwa kutema omulilo ngono hagu longithwa iilonga ya yoolokathana.

Namibia oshilongo shina uushitwe wa yoolokathana , ohamu adhika ne omamanya ngoka haga ningi omanene eta ga kala oondundu, oha ga eta ne aatalelipo yeye ya tale omamanya ngoka, yo taya eta iiyemo moshilongo. Omamanya oha ga vulu oku longithwa iilonga yili no yili.

Namibia oshilongo sha topolwa pokati kombinga yinwe oku na ombuga yo yimwe oku na evi ewanawa kaa lishi lyombuga moshilongo. Mombuga oha mu vulu okuyiwa kaantu ta yeende taa tala uushitwe ohamu vulu wo okukala omandhindhiliko gokuulika kutya owuuka peni no wa zi peni. Ombuga oyi holike oshoka aantu ohaya ka ningilamo omathigathano ga yoolokathana.

Monamibia mono muna omuhoko gwaawambo oshilongo shina uushitwe wa yambekwa lela mono hamu ahika oondundu dha yooloka dhopamithika dhi ili nodhi ili . Ondundu ndhino ohadhi monikwa unene kuza poshitopolwa shono hatu ithana okonima yomusinda omutiligane kuuka kuushimba oko haku adhikwa oondundu dha tya ngaaka.

Mokati kaawambo omu na uushitwe wa yoolokathana, nuushitwe mbuno waantu haya vulu okuza natango kiilongo ya yooloka ta yeya okutalela po uushitwe mbuka. Omuna nee natango iigwanga mbyoka hayi vulu okulongithwa kaawambo opo yi kwathele nayo ya yooloka.

Uunamapya nuuniimuna mAawambo, osho oshitopolwa shonkalamwenyo sha simana lela, molwashoka Aawambo ohaya hupile moka ,kutya okwiikongela iipalutha yawo nenge okwiimonena iiyemo uuna taya landitha iilongomwa yawo mbyoka hayi zi muunamapya nuuniimuna.

Namibia oshilongo shuunshitwe wa yoolokathana, wa topolelwa iitopolwa ya yooloka. Oku za kiitopolwa yokonooli oku na ngaa evi lya lalakana nawa. Okutameka okuza komusinda omutiligane opu na evi lyoondundu nomakulukuma nomamanya. Shino ohashi eta uunshitwe opo wu kale tawu monika nawa.

Aawambo oyena uuhupilo wa yooloka olundji oluli muunamapya nuunimuna. Uunamapya nuunimuna ohawu longelwa momahala ga yooloka, ohuno komahala gokonooli nopoofalama ndhi dhopokati koshilongo mpono hapu vulu oku longithwa omambakumbaku, yo ohaya longo iinima oyindji ya kwatela mo iiyimati niihulunde.

Namibia oshilongo shina uushitwe shina uushitwe wa yoolokathana. Osha konekwa ombinga yimwe oyina ombuga ombinga yimwe oyina omeya mokati koshilongo ohamu adhika omilonga mono hamu vulu oku kala oohi . Ohamu adhika woo uunima mboko wafa oontopa hakutiwa uudhiya mbono hawu vulu okulongithwa moku nwetha iimuna nenge moku kwata oohi.

MoNamibia omuna omilonga dhayoolokathana moka aantu haya vulu okuyamo nuuwato mbono waningwa miipilangi nenge miiti yo taya longitha oonete opo yakwate oohi yekiilikolele oshimaliwa nenge yakalye naantu yokomagumbo gawo.

MoNamibia omu na uunshitwe wa yoolokathana. Ohamu adhika iikulundundu noondundu nomatale moka hamu tondoka omeya ngoka haga kala ge li pokati koondundu. MoNamibia aantu ohaye ya mo ye ye ya tale oondundu ndhoka naantu ohaya etelele iimaliwa yokukwathela moshilongo.

Namibia osho oshilongo shuushitwe wa yambekwa wuna oondundu, omwiidhi, nomano ga yoolokathana. Uushitwe mbuno ohawu vulu nee okukala owomagumbo giinamwenyo yi ili noyi ili naantu ohaya ende taya talelepo yo otaya tala iinamwenyo mbi.

Moshilongo omuna iinamwenyo yayoolokathana yi ili noyi ili, mbyono yatulwa mondhalate, ya topolwako kaantu, opo kaayi kale mokati kaantu. Aantu ohaya vulu ne okuya momahala ngano gomatalelopo taya ka tala iinamwenyo. Aantu ohaya vulu okukala yomoshilongo nenge aantu yokondje yoshilongo.

Aawambo ohaya munu oohi uunene ngaashi ndhino hadhi vulu oku etwa kefundja. Efundja omeya ngono ga hazi puushindalongo ngaashi mo Angola haga matuka guuka mo Namibia kiitopolwa mbino yokonooli. Oohi ndhino ohadhi vulu ne oku tekulwa ta dhiyi muundama etadhi ningi odhindji aantu taya li noku landitha.

Uunamapya nuuniimuna osho shimwe sho miiyemo ya simana momuhoko gwAawambo. Aantu mono haya vulu oku longitha omikalo dha yooloka dhoku tekela iimeno. Ngaashi omikalo dhoopayipi dhono dha tulwa mokati komapya opo iimeno mbi iishona yi tekelwe kaapuna naana uudhigu.

Namibia oshilongo shuushitwe unene tuu kehala ndika lyaawambo oku na uushitwe wa yoolokathana. Oku na iinamwenyo nuudhila womaludhi gi ili nogi ili mboka aawambo yewu pa nokuli nomadhina nomaityo gawo sho tawu ti ngele wa monika.

Aawambo ohaya vulu okutekula oohi ndhono hadhi tulwa muundama womeya etadhi kala tadhi pewa iikulya. Oohi ndhino ngele dhakoko ohadhi vulu okunana aatalelipo okuza meni nenge kondje yoshilongo otaya vulu okulanda noshowo oku kutha omathano.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyono nenge osho oshilongo shono osho ashike shina evi lya tsakanena nefuta shino ohashi eta opo aatalelipo oyendji ye ye koshilongo shetu unene kombinga ndyono yoSwakopmund, oko kuna evi lya tsakanena nefuta ohali nana aatalelipo oyendji sho tashi eta iiyemo moshilongo.

Oshilongo oshiyamba kombinga yiinima yomefuta, omuna iinima oyindji ngaashi oohi, noombwa dhomomeya , moNmaibia ngaashi kAawambo ohadhi longithwa iinima oyindji ngaashi omagadhi, ngoka haga panga omakutsi, na onyama yombwa yomomeya ombwaanawaa.

Namibia ehala lyoondjamba, ehala ndyoka hali longo nawa , Namibia omuna oondundu nomamanya haga monika nawa uunene ngaa mombuga, ohamu kala nuuhwa wumwe uunshona kwali hatu lombwelwa iifundja nale kutya omo hamu longwa iimaliwa nani hasho.

Moondjila dhomoNamibia omu na omadhindhiliko gomoondjila haga ulikile unene tuu aayendanandjila naantu ngaa yomoshilongo uuna taya ende nenge taya talele po kutya omahala gontumba oge li peni nohaga adhika peni nopu na oshinanano shuule wu thike peni.

Namibia ehala lyuunamapya nuuniimuna . Ehala hali longo oongombe nokudhi fala pomahala gayoolokathana opo dhikale tadhi li nenge tadhi nu dhamanguluka. Oongombe ohadhi zi onyama ndjoka hayi vulu okutuminwa kiilongo yiili noyili.

Oomeme moNamibia ohaavulu kukala taamunu oombaka, ohaavulu kukala tayedhi kondjele nawa yotaye dhi patele nawa, yotaye dhi hadhitha ootate yawo nokukala naasamane yawo nelandulathano okupitila muudhila nomokugadja omeya kiinamwenyo.

Oshilongo shi na ombili nomahala omawanawa ,sho ohashi nana aazayizayi opo ye ye ya talele po. E taye ya ya kale tayi ishambula nomahala ngoka ya kala mo Namibia taya talaataala yo tayi ilongo kombinga yoshilongo, shaashi oshi na uunshitwe uuwanawa niinima oyindjiyindji .

Opu na iimene oyindji. omiti dha yoolokathana, unene tuu omiti ndhoka dhi hole omvula nokukala tadhi lokwa. Omiti ndhino ohadhi vulu okushangwa oonomola nenge oondanda opo dhi ulukile aantu uuna ya kana ye li moshiheke taya kongo nande oongombe. Ohaya vulu okulesha komiti huka yo taya pukuluka nenge taya pukulula aasamane.

MoNamibia omu na uunamapya nuniimuna aantu haya longitha omambakumbaku niilongitho ya yoolokathana opo ya pulule omapya noku opaleka omahala gawo agehe ngo go ku longitha.

Iikwamboga ya yoolokathana, Aawambo oye hole ngaashi omboga ndjoka hayi ithanwa ekaembindji. Ohaga gandja uundjolowele lela molutu lwaantu. Ogena omafo haga monika nawa, ngele omuntu wa tala nenge omuntu e na omutima gwateka ta tala kmakembindji e ta kala nawa.

Ehala ewanawa hali vulu okukala lina omahala omawanawa nomeya, nuungwena wulipo. Namibia oha kala nana ena uuwanawa molwa omiti dhe nuushitwe wolela niinamwenyo mbi ya simana yi li tayi tondoka momeya notayi nu omeya.